Otuna omalukalwa ga yooloka. Ope na aantu mpoka ye na omalukalwa ga yela nawa omalukalwa ga opalekwa. Mu na iipundi niitafula iwanawa yili pondondo yoshimaliwa shomuntu shoka e na.

Bank Windhoek oha gandja uuyelele shina sha nombaanga yawo, nkene hayi longo, nkene to vulu okumona iimaliwa, na nkene wuna okwiigamena kookalyamupombo mboka haa vulu okuuya taa hala okuyuga aantu iimaliwa.

Gonale okwa tile "ongeshefa iha yi gwanene," onkene ano ombanga yotango yopashigwana otayi landitha okila yokutalaleka yoHisense ndjoka yi na omiyelo mbali yili pamuthika gopandoolopa yo ombwanawa yi na ombiliha nayi, kondando oya kululako.

Omahala gomalandithilo ngoka omanene ooyene yoongeshefa oya tula po omulandu kutya iinima yoludhi lumwe nayi kale yi li momukweyo molaka yi li pehala limwe, po tapu tulwa ondando kutya ohayi adhika kwu ingapi.

Komahala gomangeshefelo owuna okuya ko walya oshoka ohaku kala kuna omikweyo omile moka to vulu okuvulilwa oshoka kehe omuntu okwa hala okulanda.

Aahambuli yiitaafula, iipundi noombete dha hongwa miipilangi ohaya kala ye na etumba ngele ta ya ulike iipundi niitaafula mbyoka a longa momathano ngoka e hole.

Aantu ohaa tete po omiti e taa hongo mo iipundi, iitaafula, oombete niinima oyindji. Ohayi hongwa kaantu mboka ye shi oku yi honga nenge omuntu ngoka a li koskola yopaungomba.

Pomahala gomalanditho giikulya unene ohapu kala pu na uutaafula wu na omutholomo omuwanawa wu li momalwaala taga nana omulandi niipundi wo hoka omuntu to vulu okukuutumba ko wa thuwa nawa. Omahala ngano ohaga landitha iikulya yomaludhi ga yooloka, shoye okukala wu na iimaliwa.

Aantu oyena iilonga ya yooloka. Ope na aantu mboka haya imonene iimaliwa yawo okuzilila mo ku ninga oosikopa, iipundi noombete. Moka haya landa iipilangi e taya ningi oosikopa opo wo ya imonene mo sha natango.

Pomahala gokulanditha iikulya nenge omahala gomomagumbo gokulila oto adha pena uutafula niipundi ya yalula kutya omuna aantu yangapi megumbo opo aantu yeye yalye yakuutumba piitafula.

Oshi li oshimpwiyu shomuntu kehe opo a kale a yalula kutya oku na iimaliwa yi thike peni, oshoka ngele a hala okulanda oha kutha owala piimaliw ampoka e ta ka landa oompumbwe dhe.

Aalongi yiipilangi oye na omukalo ngoka haya longitha opo ya kale ya teta nokutholoma oshipilangi momutholomo ngoka ya hala.

Manga ino ka landa kala ho ningi omusholondondo gwiinima mbyoka wa hala okulanda ngoye to kala wushi kutya iilandithomwa yoye oyi na ingapi opo to kala to kwata iimaliwa yoye nawa to nkunkilile koBank Windhoek.

Komuntu ngoka ena iimaliwa, oha kala asimanekwa nayi. Oshoka ngele aantu ta ye mu lombwele uudhigu wawo, oha vulu oku wu kandulapo, te ya landele iikulya, iikutu, noontungwa dhomegumbo.

Ngele tashi ya poshimaliwa, ilonga yaapambele yomoshilongo opo ya kale ya hogolola ethano lyaashoka ta shi tulwa koshimaliwa, nolwaala lwoshimaliwa.

Opena aantu mboka haya hambula iitenda, haya ningi omagulu giipundi, goombete nenge guutaafula , mbyoka hayeyi fikile mo malupe ga yooloka yena elalakano lyokunana omulandi opo alande iipundi niitafula ya fikilwa yina uutenda.

Ngele tashiya kuuyogoki wutamekela mondunda yoye yoku lala, ngele topenduka yoga omalapi goye etoga yala pamukalo omwanawa opo ngele toya wu lale ishewe oto lala wu uvite ombili.

Aantu momagumbo oye hole okukala niikulya ya yooloka ngaashi iiyimati niikwamboga. Ohamu adhika wo omasiga goshinanena ngoka haga longo kolusheno.

Methimbo lyonale aantu oya li haa yalula iimaliwa nuushina. Mpoka haya nyola omwaalu goshimaliwa kuushina e taya kala taya gwedha kumwe. Shino osha li hashi li ethimbo, nosha li oshidhigu noonkondo.

Aantu mboka ha hambula iipilangi ta ye yi tula momalupe ga yooloka, oha ya kala ye uvite etumba nuunambano ngele iilongomwa yawo tayi landwa oshoka omo haamono iimaliwa yoku landa oomboloto dhawo.

Kehe omvula Bank Windhoek oha kala e na ethigathano lyesiku lyohole, moka ha kala ta gandja iimaliwa komusindani. Momvula ndjino, Lovisa Lukas oye a li a sindana po oondola eyovi.

Moositola aantu ohaya yi mo, taya kongo shoka ya hala oku landa, yamwe ohaya yi mo yaka kale ye na uuyelele kutya mositola yontumba ohamu landithwa shike. Aanasitola ohaya kala ya tula iinima koolaka, opo ngele omulandi te ya mo, oku wete kutya omu na shike, shi na ingapi.

Ngele owa pumbwa aantu yoku kukwathela opo wushi endithe nawa mongeshefa yoye, FNB okuna aantu mboka taya vulu oku kukwathela opo wushi ende nawa mongeshefa yoye.

Ngele owa hala oku ka landa oompumbwe dhoye mositola dha yooloka, omuntu oho yi ko niimaliwa opo ngele to pewa shoka wa hala okulanda owu na oku gandja iimaliwa ya ikwatelela kondando yoshinima sho.

Aatungi yamwe yoostola oye na omadhiladhilo gopangeshefa moka haya tungu omatungo gawo etaya tula mo omasipili, opo ngele to ende pondje oto nanwa kwaashoka shili meni toshi monene mekende.

Otuna iimaliwa pamaludhi geli gaali. Opena iimaliwa iikukutu niimaliwa yomafo. Ayihe oyina ongushu yithike pamwe. Oshimaliwa ngele wushina oto vulu oku kandulapo oompumbwe dhoye adhihe.

Otuna omaludhi giimaliwa, otuna iimaliwa yomafo niimaliwa iikukutu, iimaliwa ayihe oyina ongushu yithike pamwe, ngele owahala okulanda sha ouna okuya noshimaliwa opo wupewe shoka wahala komunangeshefa.

Ngele tashiya kombaanga yo Bank Windhoek ohai kala yina omathigathano ogendji ngoka hayi kunkilile ko aantu opo yakuthe ombinga yo yavule oku isindanena shomondjato.

Omahala gomangeshefelo oha gakala taga monika nawa, oshoka kehe shoka omulandithi halanditha oshili owala koolaka opo aalandi yeshimone yo yalande.

Bank-Windhoek okwali ye na ethigathano, moka kwali a guna aantu ayehe opo ya kuthe ombinga. Oshihogololitho sho shapu oya mono mo omuveni gwawo gwetanga lyokompadhi.

Ehala lyomegumbo lyoye lyokukuutumba nokukundila aayenda nali kale tali monika nawa. Nali kale li na iipundi ya longwa momuthika gondondo yopombanda nuutaafula woye wa hongwa nawa. Ehala lya yela.

Ondjodhi yomuntu kehe okukala ena egumbo lyaadjuka lyo olyayela, lina iitafula niipundi ya yela nawa. Ngele omuyenda teya megumbo nenge aataleli po taye ya okutalela po omuntu oho kala wuuvite uunambano.

Ombaanga yoStandard otayi kunkilile aakuthimbinga mboka haya mbaanga kombanga yaye opo yakale yakutha oshisho yakale yakotoka, yakale yeli melandulathano kaagandje nande onomola yuukalata wawo kaantu kaye yashi.

Opena omahala gomangeshefelo ngoka ga andjuka nawa. Haga kala ga yelekwa nawa , muna iinima ya tulwa melandulathano nongele omuntu toyimo wahala oku landasha oho yi owala wu ukilila pehala mpoka pena oshinima wa hala okushi landa oshoka kehe shimwe shili mo malandithilo owu shiwete nawa po opuna ondando yili pusho.

Keshe oshilongo oshina iimaliwa yasho, okuza koshilongo shoye ngele osha hala oku longitha iimaliwa yoshilongo oshikwawo ihe olundji nopendji iilongo, oyi hole omuntu ngele to keyi talela po toshendjele iimaliwa yoshilongo shoye moshilongo shawo shi ikololela kondjundo yesiku ndyo.

Aantu mboka haya hambulile iipilangi miipundi, oosikopa niitaafula ohaya imonene mo oshimaliwa oshindji ngele taya tula iihongomwa yawo miipindi.

Moositola dha yooloka ohamu monika iilandithomwa yomaludhi ga yooloka .Aantu oha yayimo opo ya katale shoka taya vulu okulanda shi ikolelela kiimaliwa mbyoka yena

Ngele tashiya kumwene gositola ewete mositola yaye muudha aantu, oha kala uuvite etumba oshoka oku wete kutya esiku ndyono okuna okulonga iimaliwa oyindji.

Omahala gomalandithilo ngele olyayela lina uundjolowele tawumonika kaantu yeli pondje , aalandi ohayeya mehala moka oshoka ehala lyoye otali nana aalandi molwa uundjolowele mboka wulimo.

Ngele tashiya komunafaalama momadhiladhilo ge omuna omikalo odhindji dho ku ninga iimaliwa. Ohakunu iimeno ta kala teyi tekele sigo tayi koko. Ngele ya koko ohayi mu umine iiyimati mbyoka havulu oku kalandithapo opo I imonene iimaliwa.

Ga yooloka opena omahala gomeembelewa ngono aantu haya ningile iigogi nomahala gomomagumbo mono haga kundilwa aayenda. Mala ngano ohaga kala ga yela nawa ga yogoka.

Ngele tashi ya kaantu mboka kwali yaya koosikola dhuungomba ohaa kala ye na uuyelele wa gwana ngele tashi ya mokuninga iitafula niipundi nuusikopa taa kutha nomomakota gomiti.

Ngele tashiya kwaamboka ya yambekwa, yapewa uunongo woku honga noku hambulila po iinima shiikololela komutholomo ngono ya hala, ohashi kala oshiwanawa noonkondo, oshoka iihambulwa mbyoka ohayi monika nawa.

Kehe omuntu okwa hala e na sha shokulya, onkene ohaya kongo kehe omukalo tagu vulika a kale e na ongeshefa, a kale ta vulu okwiimonena sha shomondjato, sha shokukwathela aavali ye naanona ye.

Ngele omunangeshefa amana esiku lyoku landitha, oheya kegumbo niimaliwa ayihe mbyoka aninga mongeshefa ye esiku ndyoka. Oheyi yalula opo akale eshi kutya mongeshefa ye okwa monamo iimaliwa yithike peni esiku ndyoka.

Owa hala oku kiilonga kondje yoshilongo sheni? Wuna iimaliwa yoye yomoshilongo shoye gagwana nawa, manga inoya konga wu kale wuna uuyelele wagwana nawa kutya ondjundo yoku pingakanitha iimaliwa moshilongo moka oyili pwiingapi.

Ngele tashi ya koshimaliwa tashi ndulukwa moshilongo, aantu yo pombanda moshilongo moka ohaya kutha omutumba, moka taya kuutumba e taya kundathana kombinga yoshimaliwa kutya otashi kala shi li molupe lwafa peni, otashi kala shina olwaala luni, nokombanda otaku thanekwa omukomeho lye.

Ngele tokongo ehala lyokulanda iikulya mpono tovulu okukuutumba ee toli, oto tala owala omahala ngoka gena iitaafula niipundi meni , ya yela nawa, ya pugulwa yaningila omulandi kehe tavulu okuya.

Pomahala gomalandithilo ohamu kala muna iiyulikomwa oyindji moka omuntu ngoye mwene wa pumbwa oku ya ndele e to tala shoka wa hala oku landa. Ohamu kala muna iinima ngaashi omalyenge, oolamba, iikwatelomwa yomegumbo, omagala, iikutu niinima oyindji.

Moositola ohamu kala muna elandulathano ewanawa. Oshoka iinima kehe oya tulwa pehala lyawo . Aalandi sho taye ya oha ye ya etaya mono iilandomwa yawo nuupu.

Otuna okupandula aantu mboka yaya koosikola dhopawungomba yakalongwe nkene iipilangi hayi hambulilwa miikwatelwa, moosikopa nomoombete oshoka oyaningi onkalamwenyo yetu yi hwepopale.

Aanafaalama ihaa kokeke owala iimeno yawo eta yali ngele ya tulako, ohaa landitha oombuto niilikolomwa yawo ayihe yomomapya opo aya mone oshimaliwa, ya vule okukalanda oompumbwe dhiimeno yawo ngele taya ka tsikila nokukuna ishewe.

Aanasitola ngele etango lyapiti ohashi kala oshinyanyukithi kuyo oshoka momitse dhawo otayi yi pula nkene taya kaninga iimaliwa ngele yathiki kiilonga, aalandi sho tayeya okulanda iimaliwa omomake gomunasitola yu uka.

Ouli wuna omadhilaadhilo goku ninga ondeshefa , ndele kushi kutya oto ningi ongeshefa yoludhi luni ? Inda ano wu ka kale ho landitha uumeno . Uumeno mboka wo ku kaleke mo mogumbo wa tulwa momakende no mo mapoto omawanawa .

Ngele owu na ondjodhi yokuza mo moshilongo sheni wu ka ilonge nenge wu ka talelepo, oshowo tuu wu ka konge iilonga, manga ino ninga etokolo ndono kala wushi kutya esiku ndoka wa tokola okuya, ondjundo yokulundulula iimaliwa. Wu yi tule moshilongo moka wa hala okuya oyi li pu ingapi.

Oshihogololitho shono sha li koBank Windhoek osho sha mono omuveni gwasho. Anna okwa vene ethigathano ndyono lyali lyili koBank Windhoek a vene iimaliwa ye omayovi omilongo hetatu.

Momahala gomangeshefelo ohamu kala muudha, oshoka kehe omuntu oheya a tale shoka a pumbwa oku landela aanona ye, aakwanegumbo ye nenge egumbo lye. Komahala huno kaanangeshefa ohashi kala etumba.

Ouhole iipundi ya hongwa momiti nomiipilangi ? Ano ninga ehala lyoye lyoku kuutumba aayenda nenge nditye ehala lyoye lyoku lila li kale lina iitaafula niipundi ya longwa momiti .

Bank Windhoek okuna oshihogololitho moka ta kongo aantu yeli yatano mboka taya ka kala ya vena okakalata kokuhinga mopate inda ano wuka kale gumwe gomaaveni.

Kaleka ehala lyoye lyokuyogela iiyaha nenge lyokwiiyogela koonyala lya yela. Unene ehala lyomomandjugo, ngele wa mana okuninga uunshitwe sho wa li tawu ithana, oho kala wa hala okwiiyoga koonyala, opo wu iyoge oombahiteli adhihe.

Nedbank ota ithana aantu opo yaka yambidhidhe ooyakwawo mboka yeli methimbo lyuudhigu, yeli methimbo lyoopumbwe. Ngele owuna oshinima itooshi longitha nenge nditye iikutu, oombiga nenge kehe shoka tovulu okugandja inda ano yekeshi tule mepateke lyili koNedbank opo wukwathele yakweni.

Komuntu ngele otaka landa sha, oha kutha iimaliwa ye, eteyi yalula, opo a kale eshishi kutya sho tayi kositola otaka landa iinima yiimaliwa yi thike peni.

Ngele ta shi ya pokupindika iilandithomwa, omunangeshefa kehe oha kongo ehala mpoka ha pu kala pu na aantu oyendji, pomahala ngoka ge li popepi noongeshefa oonkwawo opo a mone aalandi.

Opo wu wape wuye koshilongo oshikwawo owuna okukala wayalula kutya ointer oyina ondjundo yithike peni opo wu wape okushengela iimaliwa yomoshilongo shoye miimaliwa yomoshilongo shoka.

Aanongononi ohayiipandula unene ngele tashiya shoya tala iilonga mbyoka yalonga. Osho wo komulandi ohashi kala etumba wu wete mehala lyoye lyokukuutumba nenge lyoku kundila aayenda lyayela nawa lyina uutaafula nuupundi wopamuthika gopamuthigululwakalo.

Owapumbwa okukala wushi ondjundo yoku shendjela iimaliwa moshilongo moka wahala okuya wu ki ilonge nenge wu kakonge iilonga oshoka ohayi kala ethimbo limwe otoyi adha ondjundo yalonda, ethimbolimwe oto adha yili pevi.

Otuna omahala ga yooloka momagumbo. Opuna ehala lyoku kuutumba aayenda nenge aanegumbo. Pehala mpoka hapu kala pwa opalekwa nawa puna uupundi nuutaafula wopamuthika gwopandoolopa.

Mongashingeyi komahala gomalandithilo ohaku kala kuudha. Kuna omikweyo aantu ya hala okulanda shoka ya pumbwa. Okokutya iikulya, iikutu nenge iikwatelwa.

Nedbank ote ku hiya opo wu ka ilandele ongodhi yoye yopeke hayi ithanwa oIPhone. Inda ano wu ka ilandele oIPhone yoye koNedbank nena nena.

Owa hala okuuva oshindji kombinga yombaanga yoBank Windhoek? Inda ano puutala wawo mpoka tawu monika opo wu ka hilwe mo nawa ngoye wu ka lombwelwe nkene hayi longo.

Ngele tashi ya kaalandi ohaya kala taya ende noositola yatale kutya omoositola yini taya adha mo iilandithomwa mbyoka a hala oku landa. Ohamu landithwa iilandithomwa oyindji yomaludhi gayooloka, yo ohayi longithwa oku longithwa kwa yooloka.

Omahala gokulanditha iikutu, oombiga niinima iikwawo ohamu kala mu udha nayi oshoka aantu oyendji oye hole oku ka landa iinima mpoka yina ombiliha. Ohashi kala etumba komunasitola oshoka oha mono mo iimaliwa oyindji.

Aantu mboka ya yambekwa haa vulu okulundulula oshipilangi yeshi ninge oshipundi, ohaa nduluka po iipundi hoka omuntu to vulu oku kuutumba. Wu liko to ishiki, ngoye oto vulu oku lala ko wo. Koshipundi shoka ngele owa kuutumba ko oho kala wuuvite ombili nuunambano, oshoka osha longwa oshiwanawa.

Ngele tashiya poshimaliwa omuntu oha kongo kehe omukalo tagu monika momadhiladhilo ge opo akonge oshimaliwa ye akandulepo oompumbwe dhe dhesiku kehe . Oshimaliwa osho shimwe shomoompumbwe h dhomuntu kehe opo oshoka kehe omuntu okuna oompumbwe ahala okudhikandulapo noshimaliwa.

Aantu mboka ya yambekwa yeshi okuhonga nokutholoma po iinima taya longitha iipilangi, ohaya vulu okuhambulila iipilangi momalupe ga yooloka. Omalupe ngono omuntu oha kutha shoka ehole.

Ngele tashi ya kuundjolowele omuntu owa pumbwa wu kale ho opaleke egumbo lyoye. To landele mo oosikopa, iipundi yokwa kola ya hongwa momiti, ya hambulwa nawa momutholomo omwaanawa.

Iimaliwa oya longwa moombapila ndhoka dhina ondilo. Onkene ngele oshimaliwa tashi longwa ohapu kala puna omunongononi ngoka eshi okuthaneka opo shi ze mo shoopala tashi nana aataleli.

Ngele wa tumwa kositola wa tumwa nande okomuvali wuka konge iinima oho kala wa ngwangwana. Oshoka moositola dhimwe omuna iinima oyindji, muna oolaka odhindji noolaka adhihe odhina iilandomwa ya yooloka.

Momahala gomalandithilo, ohamu kala mwa yela nawa. Ohamu landithwa iinima ngaashi omalovu gomaludhi ga yooloka. Kehe elovu otoli adha lili pehala lyawo li ikalekelwa.

Oositola dha yooloka, ohadhi landitha iilandithomwa ya yooloka. Ngele tashi ya kositola hayi ithanwa Simba, ohayi mono aalandi oyendji, oshoka ehala olya yela nawa, lya pakelwa nawa, kehe oshinima oshi li molaka yasho.

Opena aantu taya kambadhala opo oonkalamwenyo dhawo dhikale dhili hwepo. Ohaya longitha omalapi niipilangi opo ya ndulukepo iipundi, oosikopa niitaafula.

Iipundi, iitaafula noombete odhindji ohadhi ningwa miipilangi mbyoka hayi tulwa kumwe kaantu mboka ya li ya ya koositola dhopaungomba, e tadhi hambulwa nawa, e tayi tulwa omagadhi goku yi tayimitha, opo yi kale tayi monika nawa.

Oshimaliwa osho shimwe shomoompumbwe dhomuntu kehe. Nongele ku na iimaliwa iho kala wu uvite nawa, oshoka uudhigu nande owu ye po, ito vulu oku wu kandula po, oshoka kehe uudhigu owa pumbwa okukandulwa po noshimaliwa.

Kala wuna ehala lyoye lya yela. ehala lya andjuka muna uutaafula woshingoli tawu adhima nawa niipundi yomatyofa iiwanawa muna uukuusinga wo kuutumba no wo kukwatwa komuntu ngele a kuutumba

Oshinima epopiwo lyomusindani ngoka eshi enditha nawa moBank Windhoek. Edhina lyomusindani olyo Fransina Ashingola ngoka a sindana omayovi gaali nomathele geli gatano.

Mondunda yoye namumonikile nkene ngoye wuli omuyogoki ngele topenduka inothiga omakumbatha geli, inagayalwa nawa guukilila, kala walala komalapi gayela nawa haga yogwa kehe etitano.

Aanangeshefa oyena omadhiladhilo omawaanawa ngele tashi ya mongeshefa yawo. Ihaye ku pe uumbamba mboka kaa wuna omagulu moka wuna oku tula iinima e tawu ku li epepe, ohaye ku pe uumbamba wuna uugulu mono ho kala owala ngoye to hili, ngoye to kongo shoka wa hala oku landa mositola yawo.

Uundjolowele nawu tameke mondunda yoye yokulala mono ngele wa penduka owuna oku kala wa ukililitha omakumbatha goye, niikuusinga niinima ayihe yeku dhiingoloka.

Owa hala ohauto ndele kuna iimaliwa? Inda ano wuka kale gumwe gwomaantu mboka taya ka kala yena ethigathano momilongo ndatu nalimwe gaDesemba opo wu kiisindanene ohauto yoye koStandard Bank.

Iimaliwa ihayi kala meke lya gumwe ngele otoka landa ohoyi gandja meke lyomulandithi ngoye toziko naashoka wahala oku ka longitha. Iimaliwa ohayi kala tayi dhingoloka nuuyuni auhe.

Owahala oku ka landa sha ndele kuna iimaliwa peke? Ombaanga yaVenduka otayi vulu oku kutha iimaliwa kombaanga yoye tayi tumine kombaanga yomuntu omukweni , ngele owahala oku landa ndele kuna iimaliwa peke oho tumu owala o easy wallet ndjoka iimaliwa tayi zi kokombaanga yoye yiye kombaanga yomulandithi

Ngele tashi ya kaanangeshefa, kehe omuntu oha ningi ongeshefa noshinima shoka e shi okuhambula, opo kee ki ipe iilonga nenge kaa ninge iinima itayi pandika kaalandi. Aantu yamwe ohaya hambula oosikopa, iipundi nuutaafula uuwanawa.

Bank Windhoek oyo ombaanga yotango hayi longitha omalaka agehe gomoshilongo shetu. Oyi Oshikwanyama, Olukwangali, Oshimbulu nomalaka ga gwedhwa po ogendji.

Standard Bank ota gandja ompito kaanuulema, aantu mboka ye na omaulema ga yooloka, opo ya ka kuthe ombinga mokutondoka. Ethigathano ndyoka lyokutondoka olya tulwa miilonga koStandard Bank opo li kwathele aanuulema.

Kala omuntu wuhole uuyogoki, wuhole uundjolowele megumbo lyoye nokehe pehala wuli napukale pena uuyogoki. Oto vulu okulanda iitaafula yoye, niipundi yoye, ya hongwa nawa, iiwanawa, eto yi tula mehala lyoye lyoku kuutumba.

Omahala gomalukalwa ohamukala muna iipundi, kiipundi hono ohakukalwa kaayenda nenge kaanegumbo ngele tashiya pethimbo lyokutala radio yomuzizimba nenge yeli megumbo kayena shotaya longo yahala okukala yakuutumba pamwe onga aakwanezimo.

Kala wu na ehala lyoye li na iipundi yo pamuthika omuwanawa, iipundi iiwanawa yi na nehala lyokulala ngele owa loloka okukuutumba. Iipundi mbino oto vulu okuyi mona komahala gomalandithilo giipundi, noombete niitafula.

Omuntu ngele wu na iimaliwa owa pumbwa okukala weyi yalula opo wu kale wushi kutya owu na omwaalu giimaliwa yi thike peni opo ngele to kutha po iimaliwa toka landa sha oto kutha po omwaalu gwiimaliwa yuuka.

Ngele tashiya kuFNB, oha kala ena omaudhano gomainyanyudho ogendji. Oha kala ena uutala, a gandje omuzile. Na unene oku hole okukala a kwatelamo aakuthimbinga mboka haa nana oshimaliwa, nenge haa pungula nombaanga yawo.

Owa hala oshimaliwa? opena iimaliwa yimwe yomafo yili mumwe nongele owa landa oshinima oho pewa ko oshendja yoye. Ngele omuntu ta landa oshinima shontumba oha pula kutya oshina ingapi opo a gandje iimaliwa ya gwana po.

Opu na omahala ha ga landitha iikulya, hoka ku na aateleki dhingi mboka ya li koosikola dhoku teleka opo ya kale ha ya telekele aantu iikulya, yo taya futwa nenge ta pewe oshimaliwa shi ikolelela koonkondo dhawo.

Aantu oyendji otaya kambadhala oku ninga oongeshefa, opo ye shi endithe nawa moonkalamwenyo dhawo, ya kale ye na sha shokulya. Ohaya ikwathele opo ya ninge iipundi niitaafula, mbyoka haya landitha opo ya mone mo sha.

Ngele omunangeshefa alanditha oha yalula iimaliwa opo akale eshi kutya okwamona mo iimaliwa yithike peni mesiku ndyoka.

Owuna ombaanga yaFNB? Kombaanga ndjono oto vulu okutulako iimaliwa kayina kutya oto tulako Iimaliwa yomwaalu guthike peni. Kehe omwaalu wuna oto vulu okugu fala kombaanga, otaye ku kwathele nondjungu.

Iimaliwa oyi li omaludhi ga yooloka. Ope na iimaliwa iitiligane, iizizi niimbulawu. Kehe oshimaliwa oshi na omwaalu gwasho. Iimaliwa yaza poondola omulongo sigo opoondola omathele geli gaali. Oshimaliwa osho shimwe shoka omuntu a pumbwa opo a kandule po oompumbwe dhoye dhesiku kehe, ano konga iilonga opo wu mone oshimaliwa.

Iimaliwa mbyoka iikukutu oyi li nale pamalwaala ga yooloka. Ope na mbyoka ya hambulwa moshingoli no moshisiliveli. Aakomeho ohaa kala yuuvite etumba, ngele moshilongo tamu ndulukwa iimaliwa iipe.

Kaahambuli yiipilangi ohashi kala etumba enene ngele iilongomwa yawo tayi mono aalandi. Etayi imonene sha shomondjato shi thike poonkondo dhoka yali taya longitha.

Aalongi yomoorestolanda ohaya kumagidhwa opo ya kale haya kwathele aalandi nondjungu nonomikalo omiwanawa opo aalandi nongula ya galuke wo.

Ehala lyokutalela o TV olo ehala ndoka lya andjuka nawa. o TV yatulwa mokasikopa yili pehala lya ningwa miipilangi .iipilangi ohayi ningwa okuziilila komiti ,Pena okameno kaziza nawa hoka taka pepele ombepo ombwanawa, ombepo yayela kukehe ngoka eli ta tala o TV

Omiti odhina oshinakugwanitha niilonga iyindji ohashi vulu okuhongwa miikwatolomwa yokulila niikwatolomwa yokukutumba nosho tuu. Ohayi ongwa woo yininge omatiti ngoka haga longithwa pamuthigululwakalo okukwatela nande oonya yondjuhwa nenge piidhilo keshe.

Kehe oshilongo oshina oludhi lwiimaliwa yasho. Onkene ano muuyuni inamu pitikwa nando oshilongo shi kale shina iimaliwa yafa yoshilongo oshikwawo. Kehe oshilongo ohashi kala shina ethano lyomupelesidente washo nenge kehe ngoka ya hala oku tulako kombanda yoshimaliwa shawo.

Owuna oshihawuto shoye inooshi hala we? Inda ano ko standard-Bank wuka landithe po ohawuto yoye ndjoka ya kulupa, otayi ka kongelwa ngoka tayi landa po.

Owa hala okulanda ondjatha yoye yomukoya? Inda ano wuki ilandele ondjatha yoye yomukoya kositola yili popepi nangoye. Ohamu adhika nduno uundjato, omagala, oongaku, na kehe shimwe oshizalomwa. Ohaku kala kuna aantu oyendji, kuna iilumbu naaluudhe.

Iimaliwa ihayi kalele omuntu gumwe, ohayi zi meke lyomuntu gumwe tayi gandjwa meke lyomuntu omukwawo. Iimaliwa ohayi vulu okutulwa koombanga opo aantu ya kwatelwe iimaliwa yawo no haya vulu okuke yi tala ko uuna ye li moompumbwe dhawo.

Bank Windhoek okwa pa Lovisa Lukas N$ 1000 sho a sindana ethigathano lyesiku lyohole. Oshinyanyudhi ngiini kuLovisa.

Iimaliwa yili pamaludhi ga yooloka, iikukutu naambyoka yomafo. Ngele owuna uudhigu, wa hala okulanda sha, oho kutha iimaliwa yoye toyi positola yili popepi nangoye. Kashina nee kutya owa kutha iimaliwa yomafo nenge owa kutha iimaliwa ikukutu.

Ehala lyokukuutumba mu na uutaafula niipundi mbyoka ya hondjwa nawa ya longwa momiti e tayi hondjelwa uulapi uuwanawa taku tulwa uukuusinga, opo wu kale wa kuutumba wu uvite uunambano.

Owa hala iipundi yomokombitha, iipundi yomehala lyoku kuutumba iipundi kaayenda yoye, iipundi yopokataafula koye ko kulila? Inda ano wu kiilandele iipundi yoye, oshoka muuyuni omuna aantu mboka yaya kosikola yalongwa oku ninga iipundi.

Owahala oku kala wuna iimona peke? Kutha ano oka kalata koye etoyi positola yili popepi nangoye otovulu oku kutha iimona yoye ko ka kalata, tolongitha omukalo ngoka hagu ithanwa okuswipa.

Oshimaliwa ohayi vulu okumbaangwa. Ohayi vulu okukuthwa, toyi koositola to ka landa shoka wa hala. Iimaliwa ihayi kalele pehala limwe, oshoka naahoka toyi fala otayi ka longithwa wo.

Omiti odhina iilongitho Oyindji, Omiti oha dhi vulu okuhambulwa tadhi ningwa iitafula okwa mboka yali yaya koskola dhuunongononi opo ya kale haya longitha omiti okuninga uutafula, iipundi noombete.

Aantu mboka ye na omahala ngoka gokulandithila oye li po taya hupu nuupu, oshoka kehe esiku oye na owala okukala ya mona oshimaliwa tashi ziilile moongeshefa dhawo. Ano natuyeni tu ka yambidhidhe yakwetu mboka ye na oositola.

Iimaliwa osho shimwe shomiinakugwanithwa yomuntu kehe kombanda yevi okukala yena iimaliwa, okukala ta vulu okukandula po oompumbwe dhaye dhesiku kehe. Okukala to vulu okulya shoka wa hala, okulanda shoka wa hala owa pumbwa oshimaliwa.

Bank Windhoek okwa tula po uutala opo a gandje ekunkililo, nokugandja uuyelele nkene ombaanga yawo yili hayi longo. Owa pumbwa uuyelele kombinga yontumba? Inda ano poBank Windhoek opo wu ka yilwe mo nawa, ngoye wu ka lombwelwe nkene ombaanga yawo hayi longo.

Inda ano wu kiilandele embakumbaku lyoye to longitha ombaanga yotango yopashigwana. Embakumbaku olyo limwe lyomiiyenditho yi na iilongitho oyindji, oto vulu wo okuya kondoolopa nembakumbaku noto vulu okupulula nembakumbaku. Embakumbaku olya kuthapo omukundu gwonale ngoka aantu kwali haya pulula noondongi.

Iimaliwa owa pumbwa okuyi ya lula omanga ino yi tula kombanga, owa pumbwa wo okukala wushi kutya kombanga yoye okuna ingapi ngoye to kala wushi kutya iimaliwa mbi wu na owuna iimaliwa ingapi opi nande to zimo megumbo toka landasha owu shishi kutya oto ka landa iinima yithike piimaliwa ingapi.

Inda kositola hayi ithanwa Simba nena, wu kiilandele iikulya yoye. Ositola oya yela nawa, yo oyina omiyelo mbali, mositola mwa adjuka nawa tovulu okukonga shoka wa hala wa manguluka.

Ekota lyomiti ohalivulu okuhambulwa nawa, etali ningwa ombululu, ndjoka tayitulwa koshitenda, notalikala ehala lyokuyogela iiyaha nenge ehala lyokwiiyogela koonyala.

Inda wukiilandele iihongomwa yoye koKwizwera art hoka haku vulu okuningwa iipundi, uutaafula noomweelo dhoondunda. Inda ano nena waadhe inaayi pwako.

Uutekinolohi owa ningi onkalamwenyo yomuntu yikale ompu ,ano ito yalula we iimaliwa koonyala dhoye mwene ihe ohoyi tula owala mokashina ko okashina taka yalula. Ohaka yalula keli momulandu gu ukilila ihaka ningi nande epuko.

Kehe megumbo omuna ehala lyo kukutumba, ehala lyokukutumba aakwanezimo nehala lyo kukutumba aayenda. Ehala lyo kukutumba aayenda ohamu kala moopala nawa muna omatyofa gomaludhi lumwe , okatafula kahongwa nawa.

Ngele oho vulu okutondoka to thigi po aantu ayehe, inda nduno wu ka inyolithe koNedbank oshoka oye na ko ethigathano lyomuntu ngoka ha tondoka dhingi, moka tamu ka tondoka oshinano shuule wookilometa ntano osho wo omulongo. Opo nduno wu kale gumwe gomwaamboka taya ka tondoka owu na okufuta oondola ethele limwe nomilongo ntano.

Iipundi ya hongwa momiti nutaafula wuli pehala wa tulwa po nawa pehala ta pa monika nawa, pehala pa yela. Pehala ewanawa no ku kuutumbitha aayenda ngele ta yeya, okuya megumbo loye ye ya oku ku talelepo.

Owushi okudhana okatanga nawa? Omuna ongundu yeni yokudhana okatanga ndhingi pehala mpoka hamuzi? Indeni ano mukiinyolithe kekopi ndoka lyombaanga ya Venduka ndoka talika ningilwa koKaiti. Indeni ano mukiinyolithe opo mukakale yamwe yomaadhani mboka taya kadhana kokapale hoka.

Oshimaliwa shimwe shono aantu ayehe kombanda yevi taya lalakanene. Ngele wu shi na oho kala wa nyanyukwa . Wu na uunambano, oshoka kehe shoka wa hala oto vulu oku shi landa, to vulu wo oku shi mona.

Owa hala okulanda iihulunde? Inda ano pomatala ndele to imonene omambanana, omayapula, uunawamundesha niihulunde ya gwedhwa po oyindji. Ohaku yi nee aantu mboka ye na iisimpo opo wu ka lande, ngoye wu ze ko niihulunde yoye.

Kehe oshilongo oshina iimona yasho. Noshilonga shetu oshina wo iimona. Aantu ohaya lala inaya kotha, taya longo nuudhiginini opo ya imonene iimona, yo ya kandulepo uudhigu wuli moonkalamwenyo dhawo.

Iitafula ya longwa momasipa. Omasipa ngoka ga hambulwa nawa ta ga tulwa omagadhi go ku teyimitha. Ta ga ningithwa iitafula niipundi ya longwa wo momiti, ta dhi tulwa omafulafula opo yi kale ta yi ku uvitha nawa ngele wa kuutumba ko. Ka yi shi we ikukutu yo ota yi kala iipu nawa.

Omahala go kalanditha geli pomuthika go pandoolopa moka mwa yela nawa mwa kombwa, Pena aantu taya ende ta yeya okulanda noku tala. Omahala ngoka ohaga kala nee moondolopa.

Ngele oho vulu okutondoka oshinano oshile ihoovulwa mbala inda ano koCheckers opo wuki inyolithe kethgathano lyokutondoka oo 5Km no 10Km. Okaatondoki mboka haya tondoka oshinano oshile yo ohaya endelele.

Aanangeshefa oyo aantu mboka haya landitha iilandithomwa. Pomahala gawo gomangeshefelo ohapu kala aantu taye ya okulanda yo yamwe ta ye ya okutala. Opo ngele yamono iiponda ye ye yalande wo nayo.

Iimaliwa oyo yimwe yomoompumbwe kehe omuntu a hala. Oshimaliwa oto vulu okulanda shoka wa hala. Oshimaliwa oto vulu okulanda iikulya yomegumbo. Oto vulu okulanda egumbo, ohauto nakehe shimwe shoka wa hala.

Kaanangeshefa ohashi kala ethimbo ewanawa ngele mositola tamu ya aantu tayeya ya lande. Ohamu landithwa nee oondjato, omapaya noongaku. Omuntu okungoye owala mwene to hogolola kutya owa hala epaya? owa hala ondjato? nenge pamwe oongaku ndhoka dha hambulwa miipa yiinamwenyo.

Inda wu ki ilandele iipundi yoye yo mokombitha nokataafula koye ka hongwa nawa momiti, e taka tulwa omagadhi goku adhimitha, hoka to vulu oku kala weka tula pehala lyoye lyoku kuutumba, opo take ku pe ombepo ya yela nawa, to kala wu uvite nawa, ngoye owu uvite wa pepelelwa, oshoka mehala moka wuli, ehala lya andjuka nawa, muna iinima iiwaanawa.

Kehe oshilongo oshi na olwaala lwoshimaliwa shalwo, onkene ano kehe oshilongo oshi na iimaliwa okuza pooranda omulongo sigo oopooranda omathele gatano. Ohashi kala nee oshiwanawa ngiini ngele ngoye wu na omathele gatano?

Owu li omutate, wa pumbwa oshikutu sho ku za po? Inda ano wu kiilandele oonguwo dhoye kaantu mboka haya hondjo ooshuta dhootate, dha hondjwa nawa dha hondjekeka.

Aalandithi ohaya landitha iinima ya yooloka. Opena mboka haya landitha omapaya noongaku dha longwa miipa yiinamwenyo. Iipa yiinamwenyo ohayi vulu omuhambulwa kwaambokayaha koosikola dho paunongononi, opo ya vule okulala haya ningi oongaku nomapaya.